Kushe hiillan molidi darobaa daro malaa oyttidi medhdhiya nu shooron de"iyaa issi aayeti ha"i eti awa gelaakko erettennashin eti de"iyoosaa tawu odanay daanee?

Polotikaa gutaran uttidi beni wode kaalettiyay darotoo attuma asaashin ha"i guutta wodiyappe doommin macca asay haluwan kaalettiyogaa doommiis. Shin ha maccaasiya oonee A kaalettiyara?

Pississa bonccuwaranne maata malaaranne bootaara waalakettida qeeri dozay geeladan shooshay dukkikko aybippekka jalettanawu maadiya xale.

Ha wodee ehiido zammaana puula alleeqo miishati yeleta galla bonchchanawu, bullachchaa bonchchanawu keehippe daro meraara de"iyaageeti keehippe lo"oosona.

Mentershshaa tiyettiyoogee ayfiya ciruwaa tiyettiyoogee som'uwa tiyettiyoogee siiriyan aattiyoogee ubbay asay ba puulaa naagiyo miishsha shin hagaa giddon attida miishshay aybee ?